Shiryawa da jin daɗi don dafa abinci. Lokacin da ake shirya abinci cikin farin ciki, yana da muhimmanci a fara tabbatar da cewa duk kayan haɗin suna nan da kyau da kuma tsafta. Kafin ka fara, yana da kyau ka tabbatar da cewa kana daduk abubuwan da za ka buƙata, kamar kayan lambu, nama da sauran abubuwan da za a dafa. Wannan yana da muhimmanci domin yana sauƙaƙa aikin girki, sannan yana kawo tsafta da lafiyar cikin abinci. Bayan haka, za a fara da zafafa tukunya ko ruwan miya da kyau. Idan tukunyar ta yi zafi, sai a ɗaura kayan lambu ko nama bisa ga yadda ake so. Wannan yana nufin cewa, duk da cewa girki yana da wahala, idan aka yi shi cikin dariya da jin daɗi, yana haifar da abinci mai daɗi. A lokacin da ake girki, yana da muhimmanci a kiyaye lokaci, domin ƙoƙarin yi wa kowane abu kulawa, yana ƙara wa abinci daɗi. Ko da yake, yana da kyau a guji gaggawa ko damuwa yayin girki. Idan aka yi girki cikin hanzari ko cikin damuwa, abincin zai iya rasa daɗinsa. Wannan na nufin cewa girkin cikin jin daɗi, na da amfai sosai wajen sabunta ɗanɗano na abinci. Hakan nan, idan kana cikin farin ciki, yayin da kake girki, wannan yana nufin cewa za ka ƙara ƙoƙari don tabbatar da cewa abincin zai zama mai kyau sosai. Lokacin da ka kamala girkin kuma idan aka ci abincin cikin farin ciki, yana zama wata kyauta ga dangi ko kuma abokai. Wannan yana nuna cewa, aikin girki ba kawai yana da alaƙa da abinci ba ne da aka shirya, har ma yana da alaƙa da haɗin kai, soyayya da jin daɗin kasancewa tare da waɗanda kake so. Shirya abinci cikin farin ciki yana haifar da abinci mai daɗi da kuma jin daɗin kasancewa tare da dangi da kuma abokai.

Tsotsar maman akuya, tsotsar maman akuyi muhimmin aiki ne da ake yi a ƙauyuka da burane domin samun madara da za a sha ko a sarafa, kafun a fara yana da kyau a tsaftace hannaye da kayan aiki kamar kwano ko roba da za a zuba madarar, ana kuma bukatar a tsaftace nonan akuyan da ruwa mai ɗumi domin kawar da datti, a lokacin da ake tsotsan maman ana matsa nonan da hankali ba tare da jawo wa akuya ciwo ba, idan ana yin hakan da kyau madara tana fita cikin sauki wasu suna so su sanya abinci a gaban akuyan domin ta samu natsuwa yayin tsotsar maman, bayan an gama yana da kyau a tace madaran domin a samu tsafta sannan a adana ta a cikin kwano ko kwalba mai tsafta, madara daga akuya tana da matukar amfani ga jiki ana amfani da ita ta wajen yin nono, cikun ko a sha kai tsaye, yana da sinadarai masu amfani da ke karfafa jiki da lafiyar kashi, a wasu ƙauyuka tsotsar mamar akuya ba kawai hanya samun madara ba ce har ma wata al’ada ce da ake koya wa yara tun suna kanana, idan ana tsotsar maman akuya akai-akai hakan na taimakawa wajen samun wadataccer madara da kuma lafiyar akuya domin yana rage mata ciwon nono da kuma kara yawon madarar da take samarwa.

Matsar kwakwan manja da hannu, matsar kwakwan manja da hannu yana da matukar muhimmanci a rayuwar mutane dake zaune ne a yankunan da ake noma itacen manja, wannan aiki yana bukatar karfi da juriya domin yana ɗaukan lokaci kuma yana bukatar amfani da hannu sosai, da farko dai ana tara kwakwan manja daga bishiyar manja bayan ta nuna bayan haka ana wanke su domin a tsaftace su daga kura ko datti, domin cire bargwan da ke jikin ta da ke rufe kwakwan manjan ana iya yin haka da hannu amma a wasu lokutan ana tafasa su a ciki ruwan zafi don suyi laushi hakan yana saukakewa wajen cire bargwan, a wasu ƙwayukan kuwa ana amfani da kwarya ko matattaran dutse daka ko murza kwakwan manjan wasu kuma suna amfani da dutse mai laushi don matsa kwakwan manjan da hannu har sai an cire bargwan, a lokacin wannan aikin yana da muhimmanci a guja rauni a yatsun hannu domin zaran kwakwan manja na iya yanka fata, bayan an cire bargwan ana tara kwakwan manjan ne a cikin kwano ko buhu sannan akai su wurin makaɗe don fitar da man, manjen da ake samu yana da amfani sosai domin ana amfani da shi a girki ana sarafa shi zuwa sabulu, sana’o’i da kuma amfani da shi a masana’antu daban-daban, matsar kwakwan manja yana ɗaya daga cikin muhimmin ayyuka a harkar noma da tattalin arziki duk da cewa aiki ne mai wahala yana bada samar da mai mai tsafta da kuma taimakawa wajen cigaban al’umma, a wasu ƙauyukan da dama mata da yara sukan haɗa kai wajen yin wannan aikin wanda ke zama wani bangare na al’adar rayuwa a yankin.

Amfanin girbin kwakwan manja, girbin kwakwan manja yana da matukar muhimmanci ga al’umma musamman a yankunan da ake noma bishiyar manja, bayan girben kwakwan manja ana yin wasu matakai domin tabbatar da cewa an amfana da ita ta hanyoyi daban-daban, da farko ana girba kwakwan manja daga bishiya ko a tattara su daga kasa bayan sun nuna bayan haka ana tara su a wuri mai tsafta sannan a kwance su daga sassan ganyaen bishiyan, a wasu lokutan ana tafasa kwakwan domin tayi laushi kafin a cire gwalan da ke cikinta, ana amfani da hanyoyi daban-daban don fasa kwakwan manja domin a samu kwakwalwanta wato parm canel, wasu suna amfani da dutse mai kaifi, guduma wasu kuma suna amfani da inji domin fasa shi a cikin sauki, bayan an fasa kwakwar ana yin amfani da ita ta hanyoyi daban-daban man da ake samu daga kwakwalwar kwakwan manjan yana da matukar amfani domin ana amfani da shi wajen kirki, yin sabulu da wasu kayan masarufi kamar man shafawa haka kuma raguwar kwakwan manjan ana amfani da shi ne wurin makamashi dafa abinci a wasu yankunan, hakan nan ɓawon da ta rage bayan an fitar da mai daga kwakwalwar kwakwar manjan ana amfani da ita wajen ciyar da dabbobi, wannan yana taimakawa wajen rage barna da kuma kara darajar abin da aka girba, girbi da sarafa kwakwan manja ba kawai sana’a bace har ila yau wata muhimmiyar hanya ce da ta samar da abinci, makamashi da kuma kayayyakin amfanin yau da kullum, wannan aikin yana taimakawa wajen inganta tattalin arziki da samar ga ayyukan yi ga mutane da dama a cikin al’umma.

Girbi, a lokacin girbi ana aiki tukuru domin tara amfanin gona daga gonaki, girbi yana da matukar muhimmanci domin shi ne ke tabbatar da cewa an anfana da abin da aka shuka ko aka noma, a cikin ganaki ana amfani da hanyoyi daban-daban don giba amfanin gona, a wasu lokutan ana yin girbi da hannu musamman idan amfanin gonar yana bukatar kulawa ta musamman kamar su rogo, masara, dawa da shinkafa, wasu manyan gonaki kuma suna amfani da injuna domin saukin tattara kayan noma kar rake da alkama, misali idan ana girba kwakwan manja ana fara yankan gushiyar kwakwa daga bishiyar manja daga nan sai a tara su a wuri guda kafin a fitar da kwakwan idan kuma ana girba hatsi irinsu masara ko dawa ana yanka shukan sannan a tara shi don busarwa kafin a zare, a lokacin girbi mutane kan yi aiki tare don saurin kamala aiki kuma ana samun nishaɗi da jin daɗin aiki a tsakanin manoma wasu lokutan ana yin waƙa ko hira yayin aiki don rage gajiya, garbi ba wai yana nufin tara amfanin gona bane har iya yau yana nuna kokarin da aka yi tun daga lokacin shuka har zuwa lokacin da za a anfana da shi, idan an samu albarka a girbi mutane zasu samu wadataccen abinci da kuma riba daga siyar da kayar gonar su wannan shi ne dalilin da yasa girbi yana da muhimmanci a rayuwan manoma da al’umma gaba ɗaya.

Girbin doya, girbin doya yana ɗaya daga cikin muhimman lokuta a gonakin noma musamman a yankunan da suke noma doya, wannan aikin yana bukatar hakuri, juriya da kulawa domin a cire tuban doya daga cikin kasa ba tare da ya karye ko ya samu matsala ba, a lokacin girbi ana fara cire laka ko kasar da ke rufe doya a hankali domin kada a yanke ka a sare ta da wuka ko adda a wasu lokutan manoma kan yi amfani da garma su hako kasa don su fito da doyar cikin sauki, idan aka cire doyar daga kasa ana ajiya ta a wuri mai bushewa kafin a tara su gaba daya, bayan girbi doya tana bukatar ajiya mai kyau don ta ɗaɗe ba tare da ta lalace ba a wasu yankuna ana amfani da runfar ajiyar doya inda ake ɗaure ta a igiya ko a lullube ta da ciyawa domin kada ta jike da ruwa ko ta fara tsatsa wannan yana taimakawa wajen ɗaɗata rayuwar doya don ta daɗe kafin a siyar da ita ko a cigaba da amfani da ita a gida, girbin doya yana da matukar muhimmanci ga rayuwar manoma da tattalin arziki idan girbi yayi albarka ana samun yawaitar abinci, Karin kuɗin shiga da kuma damar siyar da doya a kasuwa, wasu ƙauyuka suna gudanar da bikin girbin doya ida ake nuna farin ciki ana shirya abinci na musamman kuma ana gode wa Allah bias albarkan da aka samu, girbin doya wani lokaci ne da ke nuna hakuri, kokari, da jiri hujjan manoma tun daka lokacin da aka dasa ta har zuwa lokacin da ake cin amfanin ta, wannan yana nuna cewa noma aiki ne mai daraja da muhimmanci ga al’umma gaba ɗaya.

Girbi da jigilar amfanin gona, girbi da jigilar amfanin gona suna da matukar muhimmanci a harkan noma bayan watanni na wahala da kula da amfanin gona, matakin girbi yana nuna kokarin da aka yi tun daga shuka har zuwa lokacin da za a ci amfanin gonar ko a siyar da shi, hanyoyin girbi ya banbanta dangane da irin amfanin gona kamar doya, dankali, da rogo, ana haka kasa da hankali don cire tuban ba tare da ya fashe ko ya samu rauni ba hatsi kamar masara, dawa da shinkafa ana yanka shukar sannan a busar da su kafin a zare hatsin ‘ya’tan itatuwa da kayan lambu ana girbe su da hannu ko inji kuma yana da kyau a kulla kada su sami rauni domin su daɗe ba tare da sun fara ruɓewa ba. Kwakwan manja da rake ana rankar su daga bishiya sannan a tattara su don sarafawa ko siyarwa, bayan girbi akwai wasu matakai da ake bi don tabbatar da cewa amfamin gona bai lalace ba kafin akai shi kasuwa ko wuraren ajiya, na farko dacewa da busarwa domin hatsi kamar shinkafa da dawa yana da kyau a busar da su kafin a ajiye su don hana su kamuwa da ƙwari ko cututtuka, taftacewa da ajiya amfanin gona kamar masara da gero suna bukatar a ajiye su a wuraren da iska ke shiga domin su daɗe, shiryawa da naɗa-naɗe, ana saka wasu kayan gona a buhuna contenar ko ƙwali don tabbatar da cewa sun zauna lafiya yayin jigila, bayan an kamala girbi mataki na gaba shi ne kai kayan gona inda ake bukatar su, yawanci ana amfani ne da karusa da babura ayankunan karkara ana amfani da karusa da babura don jigilar kayan gona daga gona zuwa kasuwa, a wasu yankunan kuwa ana amfani da dabbobi ne don ɗaukan kaya musamman ma a yankunan da basu da hanyoyi masu kyau manyan manoma suna amfani da motoci don jigilar kayan noma zuwa kasuwan ni a cikin gari ko wasu jahohi, jigila yana taimakawa wajen samar da abinci a yankuna da basu da noma amfanin gonar yana rage barna da asara idan aka yi shi da kyau, yana kuma taimaka tattalin arziki ta hanyar bada dama ga manoma su siyar da kayansu a cikin sauri, girbi da jigilar amfanin gona suna da matukar muhimmanci ga rayuwar manoma da tattalin arzikin kasa idan an gudanar da su cikin hikima ana samun wadatar abinci riba mai kyau ya rake asarar kayan gona.

Girbin masara, masara tana daga cikin manyan amfanin gona da ake nomawa Nigerita da Africa gaba ɗaya, girbin ta yana bukatar tsari da kulawa domin samun ingantacen amfanin gona da rage asara, akwai matakai da dama da ake bi daga girbi har zuwa ajiya don tabbatar da ingancin masara da kuma tsawon rayuwanta lokacin girbin masara, girbin masara yana faruwa ne bayan ta kai cikakken girma kuma kwarinta ta bushe, alamomi da ke nuna cewa masara ta shirya girbi sun haɗa da kwarin masara ya bushe kuma yana launin rawaya ko ruwan ɗoraya, ganyen shukan ya fara yin rawaya kuma ya bushe, shukalin masara yana da tauri kuma baya fitar da ruwa idan aka matsa shi, hanyoyin girbe masara akwai hanyoyi biyu da ake amfani da su wajen girbin masara hanya ta farko girbin hannu, ana cire gwarin masara daga shuka da hannu sannan a tattara su a wuri guda, wannan hanya ce da ake yawan amfani da ita a ƙauyuka da kananan gonaki, amfani da injin girbi a manyan gonaki ana amfani da inji domin hanzarta girbi da rage wahala wannan hanya tana taimakawa wajen rarraba cukali da kwari a lokaci guda, matakan bayan girbi bayan an girba masara dole ne a bi wasu matakai don tabbatar da cewa ta ɗade ba tare da ta lalace ba, mataki na farko busar da ita ana busar da masara domin rage damshi da hana fari ƙwari ko ruɓewa, mataki na biyu cire hatsi daga ƙwari idan aka girbe masara tare da ƙwarin ta dole ne a fitar da hatsi daga ciki ta amfani da hannu inji ko dukan sanda shiryawa da ajiya, ana zuba masara da aka busar cikin buhu contener ko rumbuna domin tsare ta daga damshi ko ƙwari siyarwa ko sarafawa masara da ake girbe ana iya siyar da ita ko sarafawa zuwa gari abinci ko ciyar da dabbobi, muhimmancin girbin masara muhimmancin girbin masara ta dangana ne daga samar da abinci mai amfani ga mutane da dabbobi, bunkasa tattalin arziki ta hanyar sayar da ita a kasuwa ajiyan irin manyan ajiye iri mai kyau don shuka a nan gaba, girbin masara yana bukatan lokaci ne mai kyau kulawa da adanawa mai inganci don samun ribar noma da kuma wadatar abinci idan aka yi shi da kyau yana rage asara kuma yana kara ribar manoma

Girbin dankali, dankali yana daga cikin amfanin gona masu matukar muhimmanci a Nigeriya da duniya gaba ɗaya girbinsa yana bukatar kulawa domin samun tuba mai kyau ba tare da lalacewa ba, girbi dai yana taimakawa wajen rage asara bunkasa ribar noma da samar da dankali mai inganci ga kasuwa ko ajiya, lokacin girbin dankali dankali yana bukatar girbi a daidai lokacin da ya kai girma domin samun mafi kyawan sakamako alamomi da ke nuna cewa ya shirya girbi sun haɗa da ganyar shuka ya fara bushewa ko rawaya wannan yana nuna cewa tubar y agama girma, alama ta biyu idan aka haka kasa tubar ya yana da karfi kuma baya da laushi, alama ta uku idan aka bar dankali a kasa fiye da lokacin da ya dace yana iya fara tsatsagewa ko yin sabon tsiro, hanyoyin girbin dankali akwai hanyoyi biyu da ake amfani da su wajen girbin dankali, hanya ta farko girbin hannu, ana amfani cangare ko hannu domin haka kasa a hankali kada a sare tubalan wannan hanya tana da kyau a kananan gonaki ko gonakin gargajiya akwai bukatar takatsantsan domin kada a sare tuban yayin girbi, alama ta biyu hanya ta biyu amfani da injin girbi a manyan gonaki ana amfani da inji don haka dankali daga kasa cikin sauri da kuma sauki wannan hanya tana rage wahala hanzarta girbi da kuma rage asarar tubar ana amfani da inji iri daban-daban kamar rotry givers ko blade havesters, matakai bayan girbi bayan an girba dankali dole ne abi wasu matakai don tabbatar da ingantaciyar ajiya da kariya daga lalacewa, mataki na farko tantancewa ana ware tubar masu rauni tare da ajiye manyan dankali daban da kanana, mataki na biyu busarwa ana barin dankali a wuri mai dumi da iska kamar 10 to 15 centregrate da 85 percent humidty na mako guda zuwa biyu domin ya warke daga rauni kuma ya dade, mataki na uku ajiya ana ajiye dankali a wurin da iska ke shiga mai duhu kuma bashi da zafi domin hana shi yin ruwa ko tsiro, siyarwa ko sarafawa ana kais hi kasuwa domin siyarwa ko a sarafa shi zuwa fulawa chiefs da sauran kayan abinci, muhimmancin girbin dankali dankali yana da muhimmanci wurin samar da abinci mai gina jiki ga jama’a rage asarar amfanin gona ta hayar busarwa da ajiye mai kyau, samar da kuɗin shiga ga manoma da ‘yan kasuwa girbin dankali yana bukatar lokaci mai kyau, tsari na kulawa da tubar da adana mai kyau don samar da ingantacen amfanin gona da samar riban noma mai kyau.

Ɗanyen ƙasa da kuma yadda ake girbe su. Ɗanyen ƙasa na daga cikin muhimmin amfanin gona da ake nonawa a Nijeriya da kuma sauran sassan duniya. Dayan kasasun haɗa ne da doya dankalin hausa, dankalin turawa rogo. Girbinsu yana da matuƙar muhimmanci domin yana ya shafar yawan amfanin gona. Kuma aingancinsu, kafin a fara girbe ɗayan ƙasa ana buƙatar sani lokacin girbi wani yana da muhimmanci domin idan aka girbe ɗayan ƙasa da bai fi suna iya karami ko kuma marasa inganci, idan aka bar su kuma fiye da lokacin da ya kamata suba iya rubewa ko yin sabon tsiro kula da inagancin ƙasa. Idan kasa tana da nauyi ko da ƙyar ake haka ta ana iya samun matsala na sara ɗanyen kasa yayin girbi. Alamomi da ke nuna cewa danyen ƙasa sun shirya girbi sun haɗa da ganyen shuka ya bushe ko ya fara yin rawaya. Ƙasar shuka yana fara fashewa, wannan yana nuna cewa ɗanyen kasa sun girma sosai. Hanyoyin da ake bi wajen girbi. Ana amfani da fatanya ko hannu wajen haƙo ƙasa a hankali don kar a sare ko a fasa ɗanyen kasar. Wannan hanya tana da sauki sosai kuma ba ta buƙatar Kayan aikinmasu yawa. Wannan hanya shi ne ake yawan amfani da ita a ƙananan gonaki tana buƙatar lokaci mai tsawo da ƙarfi sosai. Hanya ta biyu ana amfani da inji domin haƙo ɗanyen kasa cikin sauki da rage wahala. Wannan hanya yana sa girbi ya zama mai sauri kuma mai inganci. Yana rage a sara idan an yi amfani da shi mai ƙyau. Matakan da ake bi don kulawa da ko lalacewa matakan sun hada ne da tantance ɗanyen ƙasa ana ware ɗanyen kasa masu ƙyau faga waɗanda suka sama rauni ko waɗanda ba su girma da kyau ba ɗanyen ƙasar da suka sama rauni suna da saurin riɓewa. Don haka dole ne a ajiye su daban ko a sarrafa su da ƙyau. Busarvda ɗanyen ƙasa ana barin danyen kasa wari mai iska da ɗimi na mako guda zuwa biyu domin su warke daga rauni ko su dabe. Wannan hanya tana hana ɗanyan ƙasa yin tsiro ko riɓewa cikin sauki. Sarrafa su da kuma saida su. Ana sai da danyen kasa izuwa garin rogo, garin doya fukawar dankali, dankali busasshe ana iya saida ɗanye kasa a kasuwa ko masana'antu dan ƙara sarrafawa. Muhammancin ɗanyen ƙasa, mahimmanci kilo dayan ɗanyen kasa shi ne a samar da abinci mai gina jiki danyen ƙasa suna da carbohydrates suna ba da kuzari mai ƙyau. Bunƙasa tattalin arziki ga manoma. Ɗanyen ƙasa suna girbe ɗanyen ƙasa suna buƙatar lokaci mai tsawo da kula mai ƙyau da inganta ciyar ajiya domin samun danyen ƙasar masu ƙyau rage asara da kuma bunƙasa harkar noma

Taimakawa a gonaki. Ayyukan gona suna ɗaya daga cikin muhimman ayyuka da suke ba da gudunmuwa ga cigaban al'umma. A yankunan karkara, yawancin mutane sukan dogara da noma, don samun abinci da rayuwa mai inganci. Taimakawa a gona, yana da matuƙar muhimmanci, domin yana ƙarfafa haɗin kai koyar da juriya, da kuma samar da wadataccen abinci Shirye-shiryen aiki a gonaki: da safe, tun kafin rana ta fito sosai, manoma sukan fara shiryawa don tafiya gona. Ana tattara kayan aiki, kamar fatanya, lauje, aska, garma, guga, da gora domin ɗibar ruwa. wasu sukan je gonar don gyara fili. In da suke cire ciyawa da sharar da za ta iya hana amfanin gona girma da ƙyau. Bayan ga hakan, wasu lokutan ana buƙatar shirin dasa shuka, ko girbe amfanin da aka shuka tun farko. Duk wani aiki da zai gudana a ranar, yana buƙatar shiri mai kyau, Domin kada a wahala, ko ayi asara. Rarraba ayyuka a gona: domin samun sauƙin aiki da inganci, ana rarraba ayyuka gwargwadon ƙarfin mutum. Maza sukan ɗauki nauyin tona rami, dasa shuka, da girbin amfanin gona irinsu masara, gero, dawa, da rogo. Mata sukan fi shuka kayan lambu, kamar kuɓewa, tumatir, tattasai, alayyahu, da zogale. Suna kuma iya sarrafawa, da adana kayan abinci, don amfani a gaba. Yara sukan taimaka da ɗibar ruwa, ciyar da dabbobi, tattara kayan girbi, da kwashe amfanin gona zuwa gida. Wannan tsarin rarraba aiki yana taimakawa wajen saurin kammala ayyuka, ba tare da wani ya ji gajiya sosai ba. A lokacin aiki, ana yawan yin waƙa, kirari, da karin magana. Domin nishaɗantarwa da ƙarfafa gwuiwa. Wasu lokutan ana yin wasa da barkwanci, domin rage gajiya. Hakan yana sa aiki ya fi sauri, Kuma mutane ba sa gajiya da wuri. Bayan an sha aiki, ana samun hutu. Yawanci ana zaunawa a ƙarƙashin inuwar bishiya, domin samun damar hutawa da cin abinci. Ana iya samun tuwo da miyar kuka. Wannan hutun, yana bada damar tattaunawa, da gina zumunci tsakanin ƴan'uwa da abokan aiki. Taimakawa a gona yana matuƙar muhimmanci saboda yana koyar wa matasa haƙuri da juriya. Yana kuma taimakawa wajen samar da wadataccen abinci. Idan ana yin noma mai kyau, ana samun ingantaccen abinci ga iyali da al'umma ga ba ɗaya, inganta tatalin arziƙin iyali da ƙasa. Yawan amfanin gona yana ƙara yawan arziƙi, musamman idan ana iya siyarwa a kasuwa. Haɗa kai da ƙulla zumunci. Aikin gona yana ƙarfafa zumunci tsakanin mutane, domin ana aiki tare da taimaka wa juna. Aikin gona ba kawai wani aiki ne da ke samar da abinci ba, amma wata hanya ce ta rayuwa, da jin daɗin sakamakon wahala. Duk wanda ya shiga harkar gona, zai fahimci cewa noma albarka ne. kuma wanda ya wahala, shi ke da riba a ƙarshe.

Farmaki ga cutar amfanin gona da shuke-shuke, farmaki na nufin yawaitar kwari ko cututtuka dake lalata shuke-shuke da fire wanda ke haifar da matsaloli ga noma da albarkantun noma. Wannan matsalar na iya zuwa ne daga farmaki kwari. Kwari masu cin ganyan kamar ƙwaro tsutsotsi suna cinye ganye shuke-shuke suna hana su girma, ƙwari masu cin tushe kamar tsutsotsi da gara suna lallata tushen shuka wanda ke haifar da mutuwar amfanin gona. Kwari masu shan ruwan shuka suna rage masu ƙarfi. Cutar da shuke-shuke naman gwari da cutar bacteria na haddasa cuttuttuka kamar fari tsatsa wanda ke busar da ganye ya yi fari. Ƙwayoyin halatta dake lallata ƙasa ciyawa da gamba suna hana amfani samun abinci mai gina jiki. Namar gwari suna shafar tushen shuka suna hana su samun ruwada sinadarai. Hanyoyin magance farmaki ga gona amfani da magungunan fesawa don kashe kwarai da ciyawa. Sarrafa Ƙwayoyin cututtuka don rage yawaitarsu, canza irin amfanin gona don rage yaɗuwar kwari da cututtuka amfani da irin wanda yake da ikon jure ƙwari da cututtuka. Tsaftace gona da kuwa da shi. Farmaki yana rage yawan amfanin gona yana haifar da asaraga tattalin arziki da kuma rage wadatar abinci saboda haka yana da mahimmanci manoma su dauki matakan kariya da magance matsalar kafin ta yawaita.

Tsarin muhalli mai haɗaɗiyar danganta, tsarin mahalli mai haɗaɗiyar danganta yana nufin haɗaɗiyar halittu da mara sa rai ke yin tasiri ga juna a cikin wata muhalli. Wannan tsarin yana da cikakken daidaito a gidan wani bangaren ya lalace zai iya sahafar sauran sasan misali a ce cikin daji ko tafki akwai tsirai dake amfani da hasken rana don yin abinci. Sannan dabbobi suna cin waɗannan tsarran, sauran dabbobi kuma suna cin waɗanda suka fi kankanta. Sannan ƙwayoyin cuta suna rushe gawar dabbobi wajen mayar da da sinadarai da tsirrai za su yi amfanin da su Wannan sarkar rayuwa da daidaito magana. Idan aka lalata wani sashi zai shafi rayuwar dabbobi da tsirrai. Musalin sara daji yana rage wuraren zaman dabbobi. Yayin da gurbata ruwa yake kashe kifaye da sauran halittu dake cikin ruwa. A wasu lokutan yawaitar magungunan kwari na iya haifar da hana ƙananan halittu rayuwa wanda zai haifa da matsala a kan abinci da yanayin rayuwa. Yana da mahimmanci mu kiyaye muhalli ta hanyar rage sare daji da kula da ruwa da guje wa amfani da sinadarai masu lahani idan muka kare muhalli muna kare rayuwar hallitu da kuma ɗaure wa tsari halittu na gaba. Rage gurɓata muhalli da kiyaye nau'in halittu domin ɗaure wa tsarin rayuwa.

Yin hawan gona domin samun girbi mai ƙyau. A noma yin hawan gona wata muhammiyar dabara ce mai dake taimakawa waje samar da ingantacciyar girbi. Wannan tsari yana da matukar amfani musamman ga amfanin gkna kamar masara rogo dankali, wake da gyaɗa. Wannan tsarin yana taimakawa shuke-shuke su sama ruwa don su sama ƙyaƙƙyawar iska da ruwan sama mai ƙyau. Mahimmancin yin hawan gona, inganta ruwan shuka. Hawan gona na hana ruwa taruwa a gona wanda ke hana tushen shuka rubewa kuma yana taimakawa wajensamun ruwa yadda ya kamata. Kauda kasa daga lalacewa idan aka yi hawan gona da ƙyau yana hana yashin ƙasa yawo a cikin ruwa wanda zai kare shuka daga kashe sinadarai masu amfanin. Sauƙaƙa girbi, yana ssukaka girbi saboda amfanin gona kamar dankali da rogo suna samun isasshiyar fili don su girma yadda ya kamata. Yalwata ci gaban shuke-shuke hawan gona yana da ba damar iska ta shiga ƙasa wanda ke taimaka wa shuke-shuke sai su girma cikin karfi. Yadda ake yin hawan gona mai ƙyau zaben wurin da ya dace a zaba gona mai ƙyau da ke da yashi da sinadarai masu amfani. Fitar da tsayin hawan gona, ga masara da wake hawan gona yana iya zama ƙananako tsaka-tsaki dankali da rogo ya kamata hawan gona ya kasance mai tsawo da karfi, ba ya ba su damar su girma sosai. Tasirin hawan gona a girbi yana kƙara yawan amfani gona saboda kasa tana da ƙyau kuma tana riƙe ruwa yadda ya kamata. Yana rage cututtuka da ƙwari domin iska tana yawo a a cikin shuka da cinkoso. Yana taimakawa wajen samar da yanayi mai ƙyau domin amfanin gona yana samun isasshiyar sarara da abinci daga ƙasa. Yin hawan gona da ƙyau zai taimaka wajen samar da irin mai albarka rage asara da bunƙasa noma. Wannan shi ne dalilin da yasa manoma ke amfani da wannan dabara don samun sakamako mai ƙyau a gonar

Manomi yana girbe amfanin gonarsa a ƙauye da noma ke da muhimmanci, wani manomi cikin ginarsa yana girbe amfanin da ya shuka da kansa bayan watanni na aiki da kulawa lokacin girbi ya matso kuma yana cikin farin ciki yana tattara abun da gonarsa ta bayar. Yayin da yake tsaye a gonar yana amfani da lauje ko reza don yake amfanin gona kamar masara, shinkafa ko gero. Idan kuma dankali ne ko rogo ko doya. Zai yi ƙasa da hankali da lauje domin kada ya yanke ƙasar dankalin a gefe guda buhunhuna ne ko kwanuka sun shirya don tara kayan amfanin. Yana duba kayan da ya girba yana tantace waɗandw suka yi ƙyau da wanda suka lalace domin a ware su a irin wannan lokaci, wasu manoma naniya amfani da karafunan dabbobi don sarafar kayan daga gina zuwa gida ko kasauwa. Girbi abu ne mai muhimmanci a rayuwar noma bayan wahala da manomi ya sha bayan shika da kula da gona. Samun girbi mai yawa yan ba shi farin ciki. Wannan ne dalilin da yasa noma da girbinke taka muhimmiyar rawa wajen samar da abinci da ci gaban tattalin arzikin ga al'umma. Manomi na.

Girbi, bayan an kamala girbi kasuwa cike take da hayaniya da motsin jama’a, manoma sun zo da kayayyakin amfanin gonar su daga gonaki wasu a cikin buhuna wasu a cikin kwanuka wasu kuma akan karafunan dabbobi a gefen kasuwa kuwa akwai masara wake da shinkafa a cikin buhuna rogo da dankali a cikin kwanduna da kayan lambu kamar tumatur, tattasai, albasa, da kaɓewa a kan tebura, masu siye da siyarwa suna ta ciniki kowanan sun a kokarin samun madaidaicin farashi, a wani ɓangare na kasuwan masu ɗaukan kaya suna ɗaura buhuna akan a daidaita sahu da motoci domin kaisu zuwa shaguna ko garuruwa masu nisa ana iya jin warin sabbin kayan gona da kamshin busassun amfanin gona dake ajiye a cikin shago yayin da rana ke ɗan disarwa, kasuwa na shi gaba da cika da mutane masu siye na kokarin kamala hada-hada kafin dare yayin da manoma ke sa ran riba daga amfanin gonar su, a wannan kasuwan bayan girbi it ace tucen rayuwa ga manoma da ‘yan kasuwa kuma tana tabbatar da wadatan abinci a gari da kuma ƙaure tana kara tattalin arzikin manoma da kuma sabunta zumunci a tsakanin juna.

Abinci mai gina jiki wake da farin gauta, wannan abinci da aka haɗa da wake da farin gauta abinci ne mai gina jiki kuma mai ɗadi ana iya shirya shi ta hanyoyi daban-daban dangane da ɗanɗano da al’adar girki, hanyoyi guda biyu na shirya wake da farin gauta, hanya ta farko wake da farin gauta da mai da albasa, abubuwan da ake bukata wake da aka dafa, farin gauta, albasa, mai, ko man zaitu, gishiri da kayan kamshi, yadda ake dafa shi, ana dafa wake har yayi laushi sannan a tsane ruwan an ruba mai ko man zaitu a cikin tukunya a zuba albasa a soya har sai tayi laushi a zuba wake a cikin tukunyar sannan a haɗa da kayan kamshi da gishiri a cire farin gauta daga ɓawon ta a yayyanka shi sannan a haɗa da waken a cikin faranti ana iya cin wannan abinci da soyayyan akada ko shinkafa, hanya ta biyu salat ɗin wake da farin gauta abubuwan da ake bukata, wake da aka dafa farin gauta tumatur albasa Koran tattasai lemon tsami ko man zaitu, gishiri da magi, yadda ake haɗa shi a dafa wake har yayi laushi sannan a bari ya huce a yayyanka farin gauta tumatur albasa da koren tattasai a haɗa su duka a cikin kwano sannan a zuba gishiri da lemon tsami ko man zaitu a gauraya sosai sannan a barshi ya ɗan daɗu na mintuna kaɗan kafin a ci wannan abinci yana da gishiri na sinadarin gina jiki fat da zaran abinci wanda kada amfani ga jiki ana iya cinsa burodi, shinkafa ko a ci haka nan kawai.

Maza na girbin dankali, a cikin gonan dake cike da korayen shuke-shuke wasu maza na aiki tukuru domin girɓe dankalinsu suna girbe dankalin su ne bayan ya kai girman da ya dace domin samun mafi kyawan sakamako suna amfani da lauje da fatanya wurin girba dankalin su suna fidda dankalin su a hankali don kada su kashe shi ko kuma su karya shi, yayin da suke girbi gumi ne ke keto musu amma farincin ganin girbin su yasa basu damu da wahalar ba, a gefe guda wasu na tara dankalin a cikin kwanuka da buhuna suna ware masu rauni tare da ajiye manyan dankali daban da kananan dankali daban suna shirya shi don kaiwa kasuwa ko ajiyewa don cin abinci, bayan an gama girbin wasu suna ɗaukar buhuna akan keke napep, karafunan jakuna ko motoci domin kaiwa kasuwa ko ajiyewa a rumbu wannan aikin yana nuna gwazon manoma da yadda suke samar da abinci don cigaba da rayuwar al’umma kuma wannan yana kara tattalin arziki manoma.

Manja, yadda ake sarafa manja, a cikin gonakin kwakwa ana tara ‘ya’yan kwakwa da aka girbe sannan akai nuka don samar da manja, matakan sarafa manja tafasa ‘ya’yan kwakwa ana sanya ‘ya’yan kwakwa a cikin babban tukunya ko tanki mai ɗauke da ruwan zafi wannan yana sa ƙwayan kwakwan tayi laushi domin sarafa shi, dorkushawa da matsi bayan tafasan ana sanya kwakwan a cikin inji mai murkushewa ko kuma a wasu wuraren ana amfani da duwatsu da sanduna domin murkushe ta, wannan yana taimakawa wajen tsatso manja daga kwakwa, tashewa da warewa bayan an murkushe ana matse ruwan kwakwan domin ware man daga ruwa da wasu abubuwa marasa amfani ana tace shi ne ta amfani rariya ko masan gargajiya don tabbatar da ingantaciyar manja, ajiya da siyarwa bayan an tace ana zuba manja a cikin jarkoki ko ganga don kaiwa kasuwa ko ajiya wannan lokacin ana iya jin kamshin manja mai karfi wanda ke nuna cewa yana da kyau kuma an shirya shi don amfani, sarafa manja aiki ne mai wahala amma yana bada riba mai kyau yana taka muhimmiyar rawa a gefe masana’antar sabulu kayan shafawa da wasu masana’antu wannan yasa noma da sarafa kwakwa ke da muhimmanci da tattalin arzikin al’umma.

Shirye-shiryan girkin abincin safe, a burnika da ƙauyuka safiya yana farawa ne da karan sunsaye ne da sautin kawo, mata suna tashi da sassafe don goge kofar gida kwashe shara da shirya don aikin girki matakan da ake bi wajen girki da safe tayar da wuta a yawancin ƙauyuka ana amfani da itace ko gawayi don kunna murhu wani lokaci yara suna taimakawa wajen samun bushashan itace don girki, idan ana girki a waje ana jin kamshin hayakin itace yana cika sararin samaniya, shirya kayan abinci suna farkawa da sassafe don shirya kayan abinci aikin gida tare da girki a yayin da girki ke cigaba wasu mata suna tankaɗe gari, nika barkonu ko shiryawa zuwa gona yara kuma suna wanke kwanuka ko taya iyayensu aikin gida, cin abinci da shirye-shiryen kwana bayan an gama girki ana tara iyali a karkashin inuwar bishiya cikin ɗaki domin cin abinci, ana yin addu’a kafin cin abinci sannan kowa zai sa hannu don cin abinci, wannan cin abinci tare yana kara ɗankon kauna sada zumunci da tausayi a tsakanin juna bayan an kamala yara suna shiryawa zuwa makaranta sai manya su tafi gona don kasuwanci a cikin safiyar kauye girki yana tafiya da nishaɗi da haɗin kai, ana jin kamshin abinci yana cika unguwa tare da jin hayaniyar yara da sautin mata dake hira yadda suka kwana, wannan tsari yana karfafa zumunci da haɗin kai tsakanin iyali.

Mafi yawan iyaye mata a sassan Afrika sun kasance suna goya ‘ya’yayansu yayin da suke shirya abinci uwa ta kasance tana ɗaure ɗanta da zani da karfi ta tabbatar da cewa ɗan nata ya goyi sosai yayin da take shirya abinci ɗan nata yana sakar mata dariya kuma motsa kafafunsa da hannayensa a duk lokacin da tayi yunkurin wani abu ɗan nata yana kallanta kuma yana tausa bayanta da kafarsa, uwa ta kasance lokacin da take shirya abinci tana kunna murhu sannan tana daidaita tukunyanta da zata yi amfani da ita, a yayin da jaririnta yake jin kamshin girkinta yana motsawa a bayanta kamar yana son ganin abunda ke faruwa, a lokacin da uwa ta kamala girkin uwa tana ɗakko faranti ta zuba abincin ana kwance zani a hankali sannan ta cire jaririnta daga bayanta tana zaunan da shi a gefenta sannan ta bashi abinci dan ya koshi, wannan yana nuna kauna, juriya da sadaukarwa da uwa take yi wa ɗanta, wannan abu ne da ake samu a yawancin gidajen Afrika inda matar kauye da burni ke dafa abinci tare da jariranta a bayansu, wannan yana nuna kulawa ga uwa ga ɗanta.

Kiwo da noma kifi a tafkin hallita, a cikin kauyuka da gonakin kiwo ana amfani da tafkunan hallita don kiwon kifi ba tare da amfani da robobi ba ko naura na zamani ba, wannan hanya ce ta gargajiya da ɗorewa wanda ke taimakawa wajen samun abinci mai kyau da kuma kare muhalli, shiryawa da kina tafkin hallita ana zaɓan wuri mai kyau inda ruwa ke taruwa da kansa kamar kusa da rafuka ko kananan gwazazzafai, manoma suna haka kananan ramuka masu faɗi inda ruwa zai tsaya tare da barin wasu ciyayi don ba kifaye mafaka wasu suna karfafa kefan tafkin da duwasu da ciyawa don hana zuwa zubewa, kiwo da ciyar da kifayen bayan an haka tafkin ana zuba kananan kifaye domin su girma a wurin kifaye suna samun abinci daga ruwan dake ɗauke da ciyayi ƙwari da wasu kananan hallitu wasu manoma suna kara ganyen bishiyoyi ko hatsi da aka fasa domin karfafa girman kifayen, tsaftace tafkin da kare muhalin saboda tafkin na hallita ba a amfani da sinadarai masu guba a wasu lokuta ana sauya ruwa ta hanyar buɗe magudanar ruwa domin tabbatar da tsaftar muhalli, ana lura da kifayen domin ganin sun girma kuma suna da lafiya ba tare da wani cuta ba, girbi da cin gajiyan kiwon kifi bayan kimanin watanni shida zuwa shakara guda kifaye sun girma sosai manomi yana amfani da gagara ko ko hanyar sauke ruwa domin kamawa ana siyar da kifaye a kasuwa ko kuma ayi girki domin abinci mai lafiya, kiwo da noma a tafkin hallita yana taimakwa wajen raya noma samar da ingantacen abinci da kuma kare muhalin wannan hanya ce da manoman gargajiya da masu san kiwo mai ɗorewa ke amfani da ita domin cigaban rayuwa.

Fafe abinci ga mara kokari wato ka shuka don samun girbi mai kyau a cikin rayuwan noma ana cewa fafe abinci ga mara kokari ma’ana baza a samu girbi mai albarka ba sai an yi aiki tukuru, yin shuka yana bukatar natsuwa dabaru juriya da hakuri domin amfanin gona yayi kyau, na farko zaban wurin noma da shirya kasa manoma suna faraway da zaban kasa mai kyau wacce ke da ruwa da sinadaran girma ana kyara filin gona ta hanya kwance jiyawa fasa kasa da fetur ko kuma amfani da taki wasu suna amfani da ganyan shuka da suka ruɓe domin karfafa kasa, shuka iri da aiwatar da dubaru akwai bukatar a shuka iri bisa tazara mai kyau domin kada ta shunkushe juna, manomi yana lura da lokacin shuka domin idan aka shuka da wuri ko da lalti girbi ba zai yi kyau ba wasu suna haɗa nao’ikan iri daban-daban kamar shuka masara tare da wake domin kara albarka, kula da shuka da yaki da cuta bayan shuka ana bukatar shayarwa sare ciyawa da amfani da taki don tabbatar da girbin amfanin gona, idan ƙwari sun afka wa gonar muna amfani da magungunar gargajiya ko na zamani don kare tsirai manomi yana kula da tsirai akai-akai domin ya lura da cututtuka ko matsaloli kasa, girbi da amfani amfanin gona bayan tsiran sun girma ana girbi a hankali don kada a lalata su ana iya ajiyewa a rumbu sarafa shi don cin abinci ko siyarwa a kasuwa, wanda yayi kokari a gonarsa zai ci ribar aikin sa yana tabbatar da cewa rayuwar noma tana bukatar juriya da aikin tukuru, noma yana koyar da mu cewa babu riba idan ba a zuba jari baduk wanda ke neman cin riba dole ne yayi aiki da guminsa domin babu abinci ga mara kokari.

Bishiyar kwakwa da amfaninta, bishiyar kwakwa tana daga cikin muhimman itatuwan noma da ake dasawa a yankunan gabar teku da wuraran dake da zafi ana samun ‘ya’yan kwakwa daga gareta wanda ke bada amfani da yawa a cikin abinci, magunguna da masana’antu sifar bishiyan kwakwa itace ne mai tsawo sosai tana iya kaiwa tsawon mita ashirin zuwa talatin tana da dogayen ganye masu yatsu waɗanɗa ke bata kyakyawan kamani tana girma a yankuna kamar kudancin Nigeriya, Ghana, Brazil da Indonicia. ‘ya’yan kwakwa ‘ya’yan kwakwa suna da ɓawo mai karfi da kuma ruwa a ciki wanda ake kira ruwan kwakwa ana iya sha dafawa ko kuma a fitar da man kwakwan daga jikinta, bayan kwakwa ta bushe ana iya amfani da kwallon ta wajen yin gawayi ko kayan ado amfanin bishiyar kwakwa ruwan kwakwa yana da wadatacen sinadarin gina jiki yana taimakawa wajen ruwan jiki da kara kuzari, man kwakwa ana amfani da shi wajen dafa abinci shafawa a fata da gashi da kuma yin sabulai, gidajen kwakwa ana amfani da shi wajen gina gidaje yin kujera da sauran kayayyakin masarufi ganyanta kuwa ana amfani su wajen rufin gidaje da yin tabarma ko kwandan ajiya bishiyar kwakwa tana da matukar amfani ga rayuwar manoma masana’antu da lafiyar jiki daga ‘ya’yan kwakwa har zuwa ganyanta ana cin moriyanta sosai a fannoni daban-daban na rayuwa.

Man kwakwa da ɗorewan noma, man kwakwa yana taka muhimmin rawa a ɗorewan noma ta hanyar rage ɓannatar da amfanin gona, amfani da fasahohi na zamani da kuma kare muhali idan ana noma kwakwa cikin hikima da kula da muhali yana kawo cigaba da tattalin arziki da inganta rayuwar manoma fahimtar man kwakwa a noma man kwakwa na fitowa daga kwalon kwakwa bayan an cire manja daga ɓawon ta ana amfani da shi wajen yin man girki, sabulai, kayan shafa har ma da man inji, ana samun raguwar kwalon kwakwa wanda ake amfani da shi wajen ciyar da dabbobi ɗorewan noma da kiwon muhali, haɗin noma akwai bukatan shuka kwakwa tare da wasu amfanin gona domin kiyaye kasa da hana bushewa amfani da dukan amfanin gona dukwani ɓangare na kwakwa ana amfani da shi, takinsa na inganta kasa, ganyansa na amfani a rufin gidaje, mukulensa na amfani wajen yin gawayi, kare kasa daga lalacewa ana amfani da takin gargajiya da ciyawa da aka tsare don hana kasa durkushewa, sarafa ruwa aikace-aikacen fasahar banruwa mai kyau yana hana ɓarnan ruwa da inganta girbi, fa’idojin man kwakwa ga al’umma da muhali samar da ayyukan yi ga manoma da ma’aikata musamman a yankunan da ake noma kwakwa, rage sare dazuka ta hanyar amfani da fasahohi na zamani wajen noma kwakwa mai ɗorewa ana amfani da kwalon kwakwa wajen samar da mai mai me tsafta wanda ke rage dogaro da fetur man kwakwa na taka rawa wajen inganta tattalin arziki, samar da abinci da makamashi da kuma kare muhalli, idan ana noman kwakwa yadda ya kamata zai taimaka wajen cigaban noma mai ɗoreawa da kuma rage illa ga muhali.

Sarrafa man kwakwa. Sarrafa man kwakwa yana nufin yadda ake tacewa da aiki da kwakwa domin samar da man kwakwa da sauran kayayyakin amfanin gida da masana’antu. Man kwakwa yana daga cikin muhimmin kayan abinci da masana’antu ke amfani da su, kuma yana taka rawa a tattalin arziƙi da ɗorewar noma. Matakan sarrafa man kwakwa: tattara da busar da ‘ya’yan kwakwa, bayan an girbe kwakwa daga bishiya, ana busar da ita don sauƙaƙa cire ɓawonta. Cire ƙwallon kwakwa ana amfani da inji ko dabarun hannu wajen fasa ‘ya’yan kwakwa domin cire ƙwallayensu. Niƙa da matse man kwakwa, ana niƙar kwallon kwakwa sannan a matse su don fitar da man kwakwa mai tsafta. Tacewa da tsarkake man, man da aka matse yana buƙatar tacewa don cire ƙazanta domin ya zama mai inganci ga abinci da amfanin masana’antu. Amfanin man kwakwa: ana amfani da man kwakwa a girki, musamman wajen dafa miya da soyawa. Masana’antu na amfani da man kwakwa wajen yin sabulai, kayan shafa da turare. Kiwon dabbobi, ragowar ƙwallon kwakwa bayan an matse man, yana zama mai gina jiki ga dabbobi, mai na inji, man kwakwa ana iya sarrafa shi zuwa mai mai tsafta wanda ke rage dogaro da fetur. Fa’idojin sarrafa man kwakwa: samar da aiki ga manoma da masana’antu, inganta tattalin arziƙi, inda kasuwannin duniya na buƙatar man kwakwa da ragowar kwakwa don kasuwanci da fitarwa. Ɗorewar muhalli, idan ana sarrafa kwakwa yadda ya kamata, ana rage ɓarnatar da amfanin gona da sare dazuka. Sarrafa man kwakwa yana da matuƙar muhimmanci a ci gaban noma, kasuwanci da masana’antu. Yana samar da abin ci, kayan shafa da makamashi. Kuma idan ana yin sa cikin tsari mai ɗorewa, yana amfanarda muhallli da tattalin arziƙi

Sarrafa kwakwa. Sarrafa kwakwa yana nufin matakan da ake bi domin tacewa da aiki da ‘ya’yan kwakwa domin samar da manja, man kwakwa da sauran kayayyaki. Kwakwa yana da matuƙar muhimmanci a abinci, masana’antu da tattalin arziƙi. Kuma ana amfani da kowane sashe na bishiyar kwakwa domin inganta ɗorewar noma. Matakan sarrafa kwakwa: girbi da tattara ‘ya’yan kwakwa, bayan girbi, ana kwakwa daga gonaki zuwa wuraren sarrafawa. Busar da kwakwa, ana busar da kwakwa domin sauƙaƙa matakan fitar da manja. Matse manja, ana matse ‘ya’yan kwakwa ta hanyar amfani da inji ko hanyar gargajiya don fitar da manja. Cire ƙwallon kwakwa, bayan an cire manja, ana fasa kwakwan don samun ƙwallon kwakwa wanda ake amfani da shi wajen fitar da man kwakwa. Sarrafa ƙwallon kwakwa, ana niƙa da matse kwakwa domin fitar da man kwakwa wanda ke da amfani ga abinci da masana’antu. Amfanin kwakwa da kayayyakin da ake samarwa: ana samun manja kuma ana amfani da shi a girki, musamman a wajen dafa miya da soyuwa. Man kwakwa: man kwakwa yana da amfani sosai wajen yin sabulai, kayan shafa na turare. Ragowar kwakwa, ana amfani da ragowar kwakwa wajen samar da taki, ciyar da dabbobi da yin gawayi. Itacen bishiyar kwakwa: ana amfani da shi wajen gina gidaje, ƙera kujeru da sauran kayayyakin amfanin gida. Fa’idojin sarrafa kwakwa: samar da ayukan yi ga mutane a gonaki da masana’antu da kuma kasuwanni. Inganta tattalin arziƙi: fitar da manja da man kwakwa zuwa ƙasashen duniya yana kawo kuɗin shiga ga manoma da kasuwanni. Ɗorewar muhalli: idan ana amfani da ragowar kwakwa yadda ya kamata, yana rage ɓarnar amfanin gona da sare dazuka. Sarrafa kwakwa yana taka muhimmiyar rawa a abinci, tattalin arziƙi da muhalli. Kowane sashe na bishiyar kwakwa yana da amfani wanda ke taimakawa wajen ɗorewar noma da samar da kayayyakin amfanin yau da kullum.

Bishiyar gwanda. Bishiyar gwanda wata bishiya ce maimatuƙar amfani wacce ake nomawa domin ‘ya’yanta masu daɗi da kuma amfanin magani. Gwanda tana da wadatattun sinadarai masu gina jiki kuma ana amfani da ita a fannoni daban daban kamar abinci, lafiya da masana’antu. Siffar bishiyar gwanda: bishiyar gwanda tana da tsawo matsakaici, tana da ganye masu launin kore, ‘ya’yan gwanda suna da launin rawaya, kuma suna da laushi da ƙanshi mai daɗi. Gwanda tana girma a wurin da ke da yawan zafi da danshi kamar ƙasashen Africa da kudancin Amurka. Amfanin gwanda: ana cin ‘ya’yan gwanda haka ko kuma a yi ruwan ‘ya’yan itace. Gwanda tana da vitamin C, A da zaren abinci wanda ke taimakawa wajen inganta narkewar abinci da ƙarfafa garkuwar jiki. Magani: ana amfani da ganyen gwanda a wasu magungunan gargajiya domin rage ciwon ciki da kuma warkar da raunuka. Samar da man fetur: ana iya sarrafa ragowar bishiyar gwanda domin samar da makamashi. Amfanin gwanda ga muhalli da tattalin arziƙi: gwanda tana taimaka wa manoma samun kuɗin shiga da siyar da ‘ya’yanta. Ɗorewar muhalli: ana iya amfani da sharar gwanda domin samar da taki mai inganci. Gwanda tana taimakawa wurin bunƙasa rayuwar al’umma da tallafa wa tattalin arziƙi. Gwanda tana samar da abinci mai gina jiki, magani da kuma magani da kuma tallafa wa tattalin arziƙin al’umma.

Ɓarewar rogo. Ɓarewar rogo wata muhimmiyar hanya ce a aikin sarrafa rogo, wanda ake amfani da shi a abinci da masana’antu. Ana ɓare rogo domin cire fatarsa mai kauri da kuma shirya shi don dafawa, busarwa ko sarrafa shi zuwa gari ko wasu kayan abinci. Matakan ɓare rogo: zaɓar rogo mai kyau, ana farawa da zaɓar rogon da aka girbe sabo domin tabbatar da yana da inganci. Wanke rogo, ana wanke rogo da ruwa domin cire datti da ƙazanta. Ɓare fatar rogon: ana amfani da wuƙa ko reza domin yanke bakin rogo sannan sai ɓare fatarsu a hankali. Yankawa da shirya shi: bayan an ɓare, ana iya yanka shi gunduwa-gunduwa ko a bar shi cikakke dangane da yadda ake son sarrafa shi. Amfanin ɓarewar rogo: rogo da aka ɓare yana sauƙaƙa dafawa ko sarrafa shi zuwa gari. Ɓare rogo na taimakawa wajen cire ƙazanta da gubar da ke cikin fatarsa. Rogon da aka ɓare yana bushewa cikin sauri idan za a sarrafa shi zuwa gari ko tapioca. Sarrafa rogo bayan ɓarewa: ana iya dafa rogo bayan ɓarewa domin ci a matsayin abinci. Ana busar da rogo domin yin gari ko tapioca. Ana iya amfani da fatar rogo a matsayin taki ko ciyar da dabbobi. Rogo yana taimakawa wajen shi… Ɓarewar rogo yana taimakawa wajen shirya rogo don dafawa, busarwa da kuma kare lafiya daga gubarsa.

Karin kumallo mai lafiya. Karin kumallo mai lafiya yana ba da kuzari da sinadarai masu gina jiki domin fara ranar cikin ƙarfi. A Nigeria, akwai karin kumallo da ke da wadatattun abubuwan da ke gina jiki: kamar sinadarin kuzari, sinadarin gina jiki da zaren abinci. Ga misalai uku na karin kumallo mai lafiya a Nigeria: karin kumallo na farko: alala da koko, alala abinci ne da ake yi da wake da kayan ƙamshi, ana dafa shita hanyar tururi. Ana yawan cinsa da koko wanda ake yida masara ko gero mai tsami. Wannan karin kumallon yana da sinadarin gina jiki daga wake da kuzari daga koko. Yana ba da ƙarfi da kuzari na tsawon lokaci. Karin kumallo na biyu: doya da miyar ƙwai, ana dafa doya ko soya doya, sannan a ci da miyar ƙwai wacce ake haɗawa da ƙwai, tumatur, albasa da attarugu. Doya na da sinadarin kuzari masu amfani wanda ke ba jiki kuzari, yayin da ƙwai ke ba da sinadarin gina jiki domin ƙarfafa tsokoki. Wannan karin kumallon yana da saurin haɗawa kuma yana nannaɗa lafiya. Karin kumallo na uku: acca da ‘ya’yan itatuwa, acca na ɗauke da zaren abinci, mai taimaka wa narkewar abinci. Ana iya haɗa shi da madara ko ruwa sannan a zuba ‘ya’yan itatuwa kamar ayaba ko gyaɗa domin ƙarin ɗanɗano da sinadarai masu gina jiki. Wannan abincin yana rage ƙiba, yana taimaka wa zuciya kuma yana sa mutum jin ƙoshin lafiya. Waɗannan karin kumallo guda uku suna da matuƙar amfani, suna ba da kuzari, gina jiki da zaren abinci domin kiyaye lafiyar jiki.

Furanni da ci gaban shuka. Shuka na wuce matakin dasawa kawai. Yana buƙatar kula da shi don ya girma sosai har ya fara fure. Wannan matakin yana da muhimmanci domin yana nuna cewa shukar tana samun isasshen ruwa. Sinadaran gina jiki da hasken rana da take buƙata. Matakan furanni da ci gaban shuka: shirya ƙasa mai kyau, ƙasa mai sinadarai kamar takin gargajiya ko na zamani yana taimakawa wajen girman shuka. Shayar da ruwa daidai, ruwa yana da muhimmanci domin yana taimaka wa shuka fure da girma. Hasken rana da iska mai kyau, yawancin shuke-shuke suna buƙatar hasken rana na tsawon sa’o’i da yawa domin su yi fure. Karewa daga ƙwari da cututtuka, hanyar amfani da magugunan feshi ko hanyoyin gargajiya, kamar amfani da zogale domin kare shuka daga ƙwari. Muhimmanci furanni a shuka, alamar girma da ci gaba, idan shuka ta fara fure, yana nuna cewa tana da lafiya kuma tana gab da samar da ‘ya’ya. Jawo sauro masu ba shuka hayayyafa, furanni suna jawo sauro kamar zuma da wasu ƙwari waɗanda suke taimakawa wajen haihuwa da samar da amfanin gona. Fara kyau da jin daɗi, furanni na ƙara kyau a muhalli kuma suna ba da ƙamshi mai daɗi a gonaki da lambu. Furanni da ci gaban shuka, alama ce ta nasarar noma da kyawu muhalli. Kulawa da shuka daga farko zuwa lokacin da za ta fara fure yana da muhimmanci.

Sayar da agada. Kasuwar agada tana da matuƙar muhimmanci a fannin noma da ciniki a Nigeria da wasu sassan Africa. Agada tana ɗaya daga cikin amfanin gona da ake dasawa da yawa kuma tana da matuƙar buƙata a kasuwa. Shirya agada don siyarwa: bayan girbe agada, dole ne a tantance ingantattun agada daga marsa kyau. Ana tattara agada a cikin raka ko buhunhuna don sawwaƙa safara zuwa kasuwa. Wasu manoma sukan bar agada ta fara nuna kafin siyarwa, yayin da wasu suke siyar da ita a matsayin koriyar agada wacce za a dafa ko a soya. Siyar da agada a kasuwa: a kasuwanni, ana samun masu saye da yawa daga sassa daban daban. ‘Yan kasuwa sukan siya agada a buhu sannan su siyar da ita ga dillalai da masu amfani kai tsaye. Hanyoyin siyarwa na zamani sun haɗa ne da siyar da agada ta yanar-gizo ko amfani da dillalai masu kaiwa gidaje da gidan abinci. Fa’idojin kasuwancin agada: agada tana kawo babbar riba domin manoma da ‘yan kasuwa na samun riba mai kyau idan aka yi ciniki mai kyau. Abinci mai gina jiki:: agada tana da sinadarin kuzari, zaren abinci masu inganta lafiyar jiki. zaɓuɓɓukan sarrafawa: idan ba a sai da ta da wuri ba, ana iyasarrafa ta zuwa garin agada ko soyayyiyar agada domin ƙarin daraja da kyau da kulawa ana iya girbi, shiryawa, siyar da agada cikin sauƙi.

Tafki. Muhimmancin tafki a kiwo da naoma. Tafki yana taka muhimmiyar rawa a rayuwar mutane musamman a harkar noma da kiwon kifi. Yana iya kasancewa na halitta ko kuma wanda mutum ya gina don ajiyar ruwa ko kiwo. A ƙauyuka da birane, tafkuna na taimakawa wurin samar da abinci, tattalin arziƙi da kyawun muhalli. Ire-iren tafki: tafkin kifi:- tafkin kifi yana bai wa manoma damar noma kifi domin siyarwa ko ci. Ana amfani da abincin kifi da takin zamani don tabbatar da girman kifaye cikin ƙanƙanin lokaci. Hanyoyin tsaftace ruwa da tafki suna taimakawa wajen kare kifaye daga cututtuka. Kasuwancin kifin tafki yana taimakawa wajen rage farashin kifi a kasuwa, wanda ke amfani ga masu saye. Tafkin ajiye ruwa da noman rani:- a wuraren da ake fama da ƙarancin ruwa, ana gina tafkuna domin ajiyar ruwa, shayar da amfani gona kamar su shinkafa, albasa da tumatur. Tafkin noma yana taimaka wa manoma su ci gaba da noma a lokacin rani ba tare da jiran damina ba. Ruwa daga tafki yana amfani wajen kiwon dabbobi kamar shanu, raguna da jakuna. Kare muhalli da kariyar yanayi: tafkuna suna jawo tsuntsaye da wasu dabbobi don samun shaƙatawa. A wuraren zafi, tafki yana taimakawa wajen rage yawan zafi, rana ta hanyar sanyaya iska a cikin almbuna da wuraren shaƙatawa, tafki yana ƙawata muhalli tare da samar da wanciyar hankali. Tafki yana da matuƙar muhimmanci ga noman rani, kiwon kifi da kyautata muhalli.

Rarraba amfanin gona bayan girbi. Bayan an girbe amfanin gona, mataki na gaba shi ne rarrabe shi domin a tabbatar da inganci da tsawon lokacin ajiyarsa. Wannan matakin yana taimakawa wajen rage asara, inganta kasuwanci da kuma kare lafiyar masu amfani da shi. Muhimmancin rarraba amfanin gona bayan girbi: inganta inganci:- amfanin gona mai kyau ya bambanta da mara kyau wurin saidawa da mafi inganci. Rage asarar girbi:- idan aka baramfanin gona mara kyau a cikin na gari, zai iya lalata sauran cikin sauri. Shiryawa don kasuwanci:- ‘yan kasuwa da masu siyan kaya suna buƙatar amfanin gona mai tsafta da kyau wanda ya dace da buƙatar kasuwa. Matakan rarraba amfanin gona: tsaftace amfanin gona:- ana cire ƙazanta kamar ƙasa, ganye da tarkace. Rarrabawa bisa girma da launi:- misalin ayaba ko tumatur, ana war su bisa girmansu da kamanninsu. Cire kayan da suka lalace:- idan akwai kayan da suka samu cuta ko suka lalace, ana ware su. Shiryawa don safara:- bayan raba amfanin gona, ana saka shi a cikin buhu ko container don sauƙaƙa safara da adanawa. Amfanin rarraba amfanin gona: ana samun darajar kaya mafi kyawu a kasuwa wanda ya kawo ƙarin riba ga manoma da ‘yan kasuwa. Ana adana amfanin gona na tsawon lokaci ba tare da lalacewa ba. Ana hana gurɓata amfanin gona wanda ke kare lafiyar masu cin shi.

Shukar yara da muhimmancinsa Shukar yara yana da matuƙar muhimmanci a harkar noma. Waɗannan ƙananan shuke-shuke ne da aka fara girbewa a wuraren kiyayewa kafin a dasa su a gona. Wannan tsarin yana taimakawa wajen tabbatar da ingantacciyar girbi, rage asara da kare amfanin gona daga cututtuka. Yadda ake kiwo da dasa shukar yara: ana fara zaɓin irin da suke da… da suka dace da yanayin ƙasa da yanayin ruwan gona. Ana shuka su cikin ƙananan container, Yashi ko ƙasa mai kyau tare da shayarwa yadda ya kamata. Ana kulada ƙwari da cututtuka don kada su hana shukar yara girma. Bayan sun girma, ana dasa su a gona ko lambu, tare da kiyaye yanayin shayarwa da taki. Amfanin amfanin da shukar yara: yana sa amfanin gona ya fi girma da sauri saboda tsirrika sun fara girma kafin a dasa su. Yana rage asara idan aka shuka gefe kai tsaye da dama na iya kasa tasiri. Yana ba da damar ingantaccen amfani da filin noma domin ana iya dasa shukar yara cikin tsari da zai bai wa kowanne shuka sarari. Yana taimakwa wajen inganta ingancin girbi, rage amfani da iri mai yawa. Amfanar da shukar yara na inganta noma, yana rage asara, kuma yana tabbarda cewa manoma suna samun girbi mai yawa da inganci. Duk wanda ke son inganta gonarsa ya kamata ya fahimci wannan hanyar.

Tsarin shukar yara, muhimmanci da hanyoyin tsara su. A harkar noma, tsarin shukar yaray ana da matuƙar muhimmanci domin tabbatar da cewa shuke-shuke sun girma lafiya, sun samu isasshen sarari, iska da ruwan da zai taimaka musu. Idan shukar yara sun durƙushe, yana iya jawo matsaoli kamar yaɗuwar cututtuka, rashin isasshen ruwa da sinadarai da kuma ƙarancin girbi. Yadda ake tsara shukar yara: tsarin layi:- ana shuka shukar yara a layuka da tazara mai kyau don su samu iska da hasken rana. Tsarin gadaje:- ana shuka shukar yara a kan ƙananan gadaje, domin hana rufewar ruwa da inganta danshi. Tsarin tazara:- dole ne a kiyaye nisan da ya dace tsakanin shukar yara. Misalin tumatur, ana ba shi tazarar centimeter arba’in zuwa sittin tsakanin kowane shuka, a yayin da barkono ake ba shi sararin tsakanin centimeter talatin, tsakaninshi da kowane shuka. Amfanin shukar yara da kyau: yana rage cunkoso wanda ke rage yaɗuwar cututtuka da ƙwari. Yana ba da dama ga kowace shuka ta samu isasshen ruwa da sinadarai. Yana sauƙaƙa aikin dashi, shayarwa da girbi. Yana inganta girbin amfanin gona mai yawa da inganci. Idan ana son samun ingantaccen girbi da lafiyayyun shuke-shuke, dole ne a kula da yadda ake tsara shukar yara a gona. Hanya mafi dacewa, ita ce a tabbatar da isasshen sarari, iska, ruwa da sinadarai do taimaka wa ci gabansu.

Semo. Semo yana daga cikin mashahurin kayan abincin da ake amfani da su a Nigeria, musamman a matsayin tuwo da ake ci da miya. Ana samar da shi daga gari mai laushi da aka sarrafa daga alkama. Ga yadda ake aiwatar da tsarin sarrafa semo tun daga alkama har zuwa abinci mai amfani. Matakan sarrafa semo: zaɓin alkama:- ana farawa da zaɓin alkama mai inganci wanda ba shi da datti ko cututtuka. Wankewa da niƙa alkama:- ana wanke alkama sannan a niƙa shi har ya zama gari mai laushi. Tankaɗewa da tacewa:- ana tace garin alkama domin a raba shi da sauran abubuwa kamar ɓawon alkama da kuma busassun ɓurɓushi. Busar da semo:- bayan an tace shi, sai a busar da shi domin samun semo mai tsafta da inganci. Shiryawa da ajiyewa:- a ƙarshe ana shiryawa a cikin container ko jakunkuna domin sauƙin amfani da siyarwa. Yadda ake dafa semo: ana dafa semo ne bayan an tafasa ruwa a tukunya. Ana zuba semon a hankali yayin da ake gaurayawa don kada ya yi ƙulali. Ana ci gaba da juya shi da muciya ko luda yi har sai ya yi kauri kuma ya y laushi. Ana barin shi ya dahu na ‘yan mintoci kafin a sauke shi. Ana cin shi da miya irin su kuka ko miyar taushe. Semo yana daga cikin abinci masu wadataccen sinadarin kuzari waɗanda ke ba da kuzari ga jiki.

Hidimar abinci gargajiya ga abokai da al’umma. A cikin al’adunmu, hidimar abincin gargajiya wata hanya ce ta haɗin kai, ƙauna da girmamawa ga abokai da al’umma. Wannan al’ada tana da muhimmanci musamman a bukukuwa, taruka ko lokutan haɗuwa da juna. Zaɓin abincin gargajiya: ana zaɓar abinci mai ɗanɗano da ke da alaƙa da yankin kamar tuwo da miyar kuka, abinci ne da Hausawa ke so sosai. Dambun shinkafa:- wani nau’in abinci ne da aka dafa daga shinkafa da kayan ƙamshi ko kuma fura da nono:- abin sha ne mai daɗi da ake sha don sanyaya jiki. Shirye-shiryen hidimar abinci: ana tabbatar da kayan abinci da kyau da tabbatar da tsafta da kyakkyawan tsarin hidima. Ana amfani da kwanuka da tukwane masu kyau don inganta nishaɗin cin abinci. Ana zuba abincin cikin kwanuka masu kyau tare da rabawa kowa cikin farin ciki. Muhimmancin cin abinci tare: yana ƙarfafa haɗin kai da ƙauna tsakanin abokai da al’umma. Yana ba da damar ba da labari da nishaɗi yayin cin abinci. Yana ƙarfafa girmama al’ada da asalin abinci na gargajiya. Babu wani abu da ke ƙarfafa zumunci kamar cin abinci tare da abokai da iyali. hidimar abincin gargajiya yana ɗauke da lokaci da ƙoƙari amma yana dawo da ƙauna, haɗin kai da ƙarfafa al’adunmu.

Halittar kunkuru a muhallinsa. A cikin dazuka, gonaki da lambuna, kunkura na daga cikin dabobin da ke taka muhimmiyar rawa a tsarin muhalli. Wannan dabba mai taushi da kumburarriyar gida tana rayuwa a wurare da ke da laushi da danshi, inda take samun abinci da kariya daga haɗari. Muhallin kunkuru: kunkuru na rayuwa a dausayi, lambuna, gonaki da wuraren da ke da lema. Yana buƙatar danshi da inuwa don guje wa bushewa. Ana samunsa a ƙarƙashin ganyayyaki, duwatsu ko cikin laka. Abincin kunkuru: kunkuru yana ci ne daga ganyayyaki, ‘ya’yan itatuwa da ƙwayoyin tsirrai. Yana kuma cin ƙananan ƙwari da ciyayi. Danshi yana taimaka masa wajen narkar da abinci cikin sauƙi. Rawar da kunkuru ke takawa a muhalli: yana taimakawa wajen ragargaza ciyayi da tarkacen abinci. Yana kare ƙwari da ƙasa ta hanyar narkar da tarkace. Yana zama abinci ga wasu dabbobi kamar tsuntsaye da macizai. Kunkuru dabba ce mai matuƙar amfani a tsarin muhalli. Muhallinsa yana buƙatar kula da danshi da inuwa don hana su bushewa. A gonaki suna taimakawa wurin inganta ƙasa kuma a wasu wuraren, ana kiwonsu don amfanin abinci da kasuwanci.